Ekicuncu kihenzire enkokora omu bunyatsi bwomire butairwe omushana mwingi ekicuncu ekyo kiine ebyooya bingi omu maraka ebyooya ebyo n'ebyerangi ya kitaka .

Omwishiki ariyo naashutamisa omwana ahansi ajwire emyenda y'erangi y'okwiragura aha rubaju rwe hariho obucupa bw'amaizi kandi enyima ye hariyo nihareetwayo omushaija naatambura obuseeri hariyo ekiziimbe kihango munonga kya kanyina

Abantu bezirikire emyenda y'erangi ya mutare nibazina amazina g'ebyobuhangwa enyima yabo hariyo abakazi bakwaitse emiritsyo nibateera engoma.

Abaana baingi barimu abatsigazi hamwe n'abaishiki beezirikire empu hamwe bekoreire n'amoya aha mitwe yaabo nibazina amazina.

Kasasiro nyingi munonga, kasasiro erimu ebiveera by'erangi erikwiragura hamwe nana ebiveera by'erangi ya bururu biri enyuma ya kabuyonjo aha rubaju rwa kabuyonjo hariho enju nkuru eyombekiise amabaati gakuzire.

Emeeza y'erangi ya kitaka ekwatsizeho amahuri, enyanya, vakedo eshaziremu kimwe kyakabiri, ebitoosa, omutsyo hamwe nana amabaabi g'obutunguru.